zaamani lɔranima m-pe n-zaya ŋɔ di kalinli nyɛla din galisi halikɔpita nyɛla din gba za ni maa ni tihi gba nyɛla din be ni maa ni

palli mini yanima n-dahim mashinanima kana nimaa ni faya sabisinima gba kana nimaa ni ninsalanima tam pal' shɛli din dahim maa zuɣu nyɔhi nyɛla din yirina nimaa ni

Niriba n-ʒi bini ka bini maa ka kumdaadaka din nyɛ bɛ ni niŋ ka zahim pa di zuɣu ka bɛ chani ni bɛ ti sɔɣi so bɛ shɛba bɛ pam yɛla neen' sabila ka shɛba ye neen' ʒɛhi

bihi ni paɣiba nyɛla ban ʒi sɔŋ zuɣu n-kɔŋgili ŋmani titali din nyɛ kurigu dini shinkaafa nyɛla din be ŋmani maa puuni ŋmambila gba nyɛla din tabi ŋmani titali maa dirigu nyɛla din do sɔŋ maa zuɣu bɛ yɛrigi chinchini sɔŋ maa gba zuɣu

Paɣa n di nachiinsi do so ʒɛ o nyaanga ka gbubi maik paɣa so gba yɛ chinchin niɛma ka yino gbubi pini tibo shahara

siyaasa duu m-bɔŋɔ yino kpuɣi kuɣu ni o zaŋ fiɛbi tiŋa kamaramani gba ʒi ni maani n-ŋmaara niriba maa puuni so yɛn lu ka shɛba zanzaya

Gamo n niŋ ka moto nyɛla din do tiŋa ka paɣa so gba zaa gbubi o bia do n tabi chɛchɛ kuhura dabba ayi gba bɛ nimaani ka yino gbubi foon n ŋmaara ka yino yɛ liiga dozim ka gba zaa ʒiya ŋmaara bihi gba yɛ yunifom n nyaɣa baaji ka yino gbubi foon ŋmaara loori sabinli gba zaa ʒi nimaani kunkona mini chibo gba nyɛla din do nimaani

nachim'pola m-bɔno bɛ yela alizabbanima ka shɛba pili zupiliti ka shɛba bɔbi chinchina shɛba dabimi ka shɛba mii zaya

Teebuli n-zaya ka bia mini doo ʒi di luɣa ni bia maa nyɛla ŋun ŋmaai bindirigu niŋ doo maa noli ni doo maa nyɛla ŋun pa bimparigu parante gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka paanu ni gal' chimda be di ni diriti gba be lala parante maa ni

Polingi moto m-bɔŋɔ o moto maa tooni nahingbana nyɛla vakahili ka di nyaaŋa maa luɣ'shɛŋa nye zaɣ'sabinli o zami tabi yili dabba ayi gba za nI maa ni yino kpala bin kparigu

Loori din ʒi niɛma ka di duhuya n nyɛ gamo di tooni maa nyɛla zaɣ piɛlli ka di wurim zaa moto bari gba nyɛla ŋun bɛ bi nyaanga loori ʒiɛ gba nyɛla din ʒɛ n tabili di nudirigu polo do so gba bari moto ka ninsal nim ata ʒi loori maa tooni

Bipuɣunbili n ʒi kuɣu zuɣu n gbubi o bipuɣunbili kpee zabiri n lora bipuɣunbili yino maa nyɛla ŋun dabiya bibil so Bipuɣunbila o gba ʒɛla bi luɣuli

Salima gbibu shee n boŋo mashin shɛŋa din gbiri salima maa gba bɛ nimaani do so gba gbubi soobuli n toori tankpaɣu boɣali gba biɛni ka bayaɣati bɛ dinni kpalaŋ gba ʒɛ nimaani duhuli polo bi gbi tankpari soŋ nimaani

Paɣaba ni Dabba n laɣam ko n gili teebuli karili gbuni teebuya ŋo zuɣu foon parisa biɛni buku nim biɛni maakuro foon nima ankurofoon nim biɛni ka paɣa so ʒɛ bi tooni n gbubi n puɣusiri yɛla bood piɛlli zuɣu

Bipuɣinbihi ka bɛ pe n- zali ka di nyɛla kali ka bɛ wuhiri a bɛ nyɛla ban zaŋ binyɛra booi booi bihi maa taɣili zuɣu ka di nyɛ zaɣ' piɛlli bihi maa nyɛla ba so chinchina hali ni bɛ nyuɣu ni ka shɛba lo taan' chɛchi bɛ sheeni ka shɛba ʒi bɛ nyaaŋa lihiri a ka shikurubihi gabi bɛ ni

Bihi n ko n gili silmiingi shee silmiingi maa nyɛla ŋun kpa ninkpara bihi maa nyɛla ban lo bi zuɣuri gbansabila n nyɛba ka bi ʒi yili gbuni

pɛgoriba gbaa binkobgu bɛ shebi gbibla lebihi tihi ʒe nimaani bɛ shebi bi ye goɣali ka shebi gbibi dari

binwala daani m-bɔŋɔ binwala nyɛla din pa kpalansi zuɣu tomantoosi beni alibalisa beni leemunyaamu beni ka leemunima beni ka wulijo beni

Paɣi n zi nɛma parantɛ puuni o lola nɛma maa n niŋ parantɛ maa puuni brashi nim bɛ di puuni polishi yɛla din bɛni ka o gbubi bakɛti bila ka nɛma gba bɛ di puuni ka gbubi liɣiri.

Nachimbili polli n mali shili o gbubila baaji ʒiɛ ka piri namda ʒiɛ o yɛla niɛma din mali nahangbana ka zaɣ ʒiɛhi galisi di puuni o zaŋ goɣali pa o boɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣ dozim o puuni liiga gba nyɛla zaɣ dozim ka pili zipiligu ka kpa ninkpara din nyɛ zaɣ ʒiɛ bin nyura nyɛla din ƶɛ n tabo ka o nyanga ka kolba nim biɛni

Paɣa n-ʒi duu puuni nachiinsi mɔri nyɛla din gba be duu maani toli ni til' bila gba tam taabo zuɣu kɔlibanima gba tam taabo zuɣu konyuriŋmana gba tam taabonima maa zuɣu

bia n-warigi naba ʒia n-gbubi hamma n-ŋmɛri wurindi kɔɣa do' so nyɛla ŋun gba ʒi n-tabi o ka ye gɔɣ' sabilinli ka pili zipiligu ka gbubi daɣu nuhi nyɛla din gba gbubi kuɣ' sabilinli m-mali tiriti bi' so ŋun gba gbubi hamma n-ŋmɛri kɔɣa la

Bipuɣunbihi n so chinchina bi nyoɣani ka ʒi niɛma parantɛ nim puuni niɛma maa nyɛla din gbuni gbuni roba nima

Bipuɣunsi ata nyɛla ban ʒɛ n tabi binwola ni niɛma binwola maa puuni shɛli n nyɛ Alaafee biɛni leemu biɛni gonda biɛni paya biɛni puuni niɛma maa kamantoosi biɛni naanzuu biɛni

Bia bil n nyaɣa luŋ karili o pirila namda din nyɛ dozim ka chɛbiri o zuɣu o luɣuli ni bihi nyɛla ban gba ʒi n tabo ka lihiro paɣaba napona gba yirina

sinii lihibu shee m-bɔŋɔ paɣiba ni dabba yɛrigila bɛ bindohi n-do di zuɣu ka lihira shɛba mi ʒia bindira be parantenima ni n-tabi bɛ shɛba

Ayirimo toriba m boŋɔ bɛ sabila nashaara sili m pa taabo nima zuɣu ka di yeri bɛ suhu ni bɛ piɛla zaŋ chaŋ yeli sheŋɔ polo bɛ sheba yela ŋɔɣa sabila ka pili zipil'ʒehi ka sheba mee gba pili zipil'sabila ka ye goɣa'ʒehi ka sheba mee kuli zaŋ tan'ʒehi zaŋ bobi bɛ zuɣuri.

Jiranbiisa nyɛla dun ʒɛ palli yaɣali ka sanbood nim tu n gili jiranbiisa maa zaa sanbood nimaa ayi gba nyɛla din bɛ palli maa yaɣa palli maa zuɣu loori piɛlli biɛni ninsal nim biɛni moto nim biɛni kubɛ nim gba zaa ʒi palli maa yaɣali ndc mini npp Anfooni gba zaa nyɛla din goli miya

Salima gbubi shee n boŋo koma din bɛ ka moɣa do nimaani ka lee nyɛ ba yaɣati dabba nyɛla ban bɛ nimaani shab gbubi shoovul nima gbambihi gba ʒɛ nimaani ka bayaɣati koma maa bɛ di puuni parantɛ gba zaa bɛ nimaani yino kpɛ salin boɣali puuni ka pili zipiligu ka yino ʒiya

Silimiinsi n-kpe m- be loori puuni n-kana mɔɤu ni walisi nyɛla ban ʒe nimaani binkɔbi'shɛba ban nyingɔya waɤiwaɤi la tihi nyɛla din gba be mɔɤu maa ni

Bɔradɛ n pa tɛɛbuli zuɣu ka nanzuu ziya ka nanzu vakahili gba yɛla dini pa tɛɛbuli zuɣu paɣa so yɛla ŋuni gbubi bia paɣa so gba yɛla ŋuni gba zi kuɣu zuɣu ka zahima bɛ o tooni alibasa gba yɛla dini pa tɛɛbuli zuɣu katayua sabila gba yɛla dini to nzi Palli maa zuɣu ka ninsali nima zi di lɔŋni.

N ma n gbubi waagashe mini suwa ni o ŋmahi waagashe chimda gba bɛ parantɛ ni ka parantɛ maa tam kurifooti ni sala nyɛla din gba zaa ʒɛ n tabo ka silba tam kurifooti ŋo zuɣu piɛɣu nyɛla din gba zaa ʒɛ n tabo ka waagashe kahali bɛ piɛɣu ŋo puuni kapu din nyɛ vakaɣali gba zaa tam o zuɣusaa ka kpam gba nyɛ din bɛ gaɣali ni n ʒɛ o tiŋli

Paɣa n do n tabi chinchina ka lara chinchina maa kanimina ni ŋmahama paya paya